Nudzraƒe amewo tɔ ɖe nuadzraƒe. Amewo ɖɔ kuku. Yevuwo kple ameyibɔwo le fi mi le nudzram. Wo ga wokɔ kukuwo tsi ɖe yame tse le dzadzram kukua la wole agbɔsɔsɔ me. Enu geɖe wo le fi ni. Woɖo nua ɖe nɔnɔme ɖe nu.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo ƒoƒu ɖe teƒea ɖe le dzidzɔ kpɔm, wole nu kom amewo kɔ woƒe kaƒomɔwo ɖo ɖe ayame, wokɔ aflagi aɖewo hã ɖo ɖe ayame. Nyɔnu aɖe ɖɔ gaŋkui ŋutsu ɖe sia ɖe ɖɔ gaŋkui ye aɖewo ɖɔ kuku ɖe ta.

Edɔwaƒe. Gakpowo le fi mi le dzedze. Amewo nɔ anyi, amewo tsatsitre ɖe gakpo dzi, amewo bɔbɔ le nuɖe wɔm, amewo tsatsitre, amewo ɖɔ kuku dze amadede ɖiɖitɔ tsɛ. Eke ɖewo tsɛ le fi mi woƒo ɖe fi mi wòkɔkɔ.

Xɔme zikpui le xɔ me. Wokɔ kɔzoe woame eve da ɖe eme. Eɖe ƒe kɔla le ʋi ɖe, eɖe tse le yibɔ ɖe. nɔnɔmetatawo le gli nu. Wosi amadede kɔla ʋi ɖe eglie nu sike na be teƒea nyɔkpɔ, nyakpɔ. Wokɔ avɔ white ɖe kɔ da ɖe zikpui me. Zikpui le amadede

Nyɔnua le atsɔɖoɖo tɔxe aɖe me hele ʋe ɖum. Ŋutsua tse ele awu ʋi me le ŋu ƒom. Nyɔnua le ʋe ɖum le nu kom. Fifia akpɔ bena ele dzidzɔ edzi dzile edzɔ. Nuke wodo la enya kpɔ enya kpɔ fani enya kpɔ.

Aƒu to brigde le edzi, amakpa, ekpewo tse le etɔ to, atiwo le tɔ to, ati ɖewo tse le fi mi abe detiwo eɖe tse le abe agɔtiwo nene.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo wo le ɖoɖo ɖe me le akɔ dam eye nyɔnua ɖeka kɔ pɛpa alo agbale ɖe kɔ va dede nugo ɖe me tse. Eɖewo tse le nɔnɔme me yina ɖe agbalea xɔ ƒe.

Yevu nyɔnua kple ŋutsuwo. Wonɔ anyi. Ame ɖeka koe tso. Zikpuiwo sugbɔ ɖe xɔme kple le ke he wowɔ xɔ me la, woɖo xɔme la, xɔme nya kpɔ eye wole, eɖewo le ame yike wotsia tsitre ɖe egbɔ.

Nyɔnu aɖe nuwo dzram. Atsikutsetse vovovowo le egbɔ abe akɔɖu kple bubuawo. Wole nu vovovowo dram. Wole kusi me. Atɔtɔ tsɛ le kusi me le gbɔ le fi mi. Enɔ anyi kɔ asi kɔ ɖo gla, eɖiɔ kuku ɖe ta.

Yevuwo le awu vovovo abɔ lɔbɔ me, eɖewo do awu ʋi ɖe awua te, wo..wo..wo..wole kɔ daa, amewo nɔ anyi amewo tsi atsitre, amewo woɖa tame kom eɖewo ko susɔ ɖe megbee eɖewo tse le yibɔ.

Yameŋuɖoƒe, amewo tɔ ɖe yameŋuɖoƒe, nyɔnu kpl ŋutsuwo ame aɖewo kɔ awu kɔ bla eta eɖewo ɖe dzimekpo eɖewo kpla bagiwo ɖe dzime eɖewo tse tɔ ɖe Yameŋua ƒe afɔtoƒe.

Asime ŋutsu ɖe tɔ le nuƒoƒo le eƒe kaƒomɔ dzi. Wole tomatosi, agbeli kple nuwoe dzraa. Wole atikutsetse ɖewo tse dzram le teƒe aɖe kple tɔwoe. Nuko wokɔ wɔna atadi tse ele ŋutsua gbɔ.

Amewo sugbɔ. Yevuwo, wokɔ, ɖewo ɖiɔ kuku ɖe ta. Eɖewo kɔ nu wokɔ nu gbogbo ɖewo tsi, ɖo ɖe ayame. Woŋlɔ nuɖe dzi kple amadede dzẽe, yibɔ. Woŋlɔe ɖe amadede, enua le amadede yee me. Woŋlɔ nu ɖe edzi.

Dɔwɔƒe amewo le fi mi za, amewo ɖɔ kuku, amewo kɔ agba ɖe ta, amewo le ke kum, ŋutsu ɖe le awu ʋe dzita kple anyi me tɔ ɖe ekɔ aɖe ta me. Teƒe ewɔ abe teƒe kɔkɔ ɖewo edo le fi mi amewo le dɔ wɔm za le fi mi.

Amewo le ƒuƒoƒe aɖe ŋutsuwo wole fi mi nyɔnu ɖewo tse nɔ anyi ɖe wo dome, wonɔ anyi amewo tsi astitre kpovitɔ ɖeka tsi atsitre kpe ɖe ŋutsu ɖeka ŋu wole fi mi, amewo kpla asi ɖe akɔ nu, amewo do awu ʋewo.

Asime, nyɔnu ɖe le atadi, sabala, edze, nuwo dzram le fi mi, ɖeviwo tɔ ɖe egbɔ wotsɛ wolé nudzadzra ɖe ta. Ŋutsu ɖe tsɛ tɔ ɖe wo gbɔ, do awu ʋi, nyɔnua bla ta kple taku ɖe do …

Gbe me eŋu ɖe le fi mi, yevuwo le ŋuame, eɖewo ɖɔ kuku ɖe ta, ame ɖe tse kɔ eƒe kaƒomɔ ɖe yame le nɔnɔme ɖe ɖe le ayame, atiglinyiwo le gbea me, teƒea egbe ɖewo ƒu ɖewo le amadede me, etu ɖe tse le dzedze ɖaa.

Nyɔnu kple ŋutsuwo, wole ƒuƒoƒe. Gake nyɔnua, nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka wotso. Amewo nɔ anyi. Ame geɖee nɔ anyi gake ame eve wotso. Agbalẽ le ekplɔ̃dzi na wo. Agbalẽwo ƒe amadede le ʋii ɖe.

Eŋu ɖe tɔ amewo le eŋua tame, ame abe ame andre eɖe kɔ nugo woame etɔ̃ kɔ kpla ɖe ŋui, eŋua ƒe amadede le abe gbe ɖiɖi nene eye ame ɖe tse tɔ ɖe gbe xa.

nyɔnu ameve wóle ŋuɖam wodó dzo wametɔ̃ wókɔ ŋu ɖo edzoɔwo pɛtɛ dzi eŋuɔ ɖeka ya la wolɛ atadi wɔ lɛ edzi ekpo akpa akpavi wóle ŋuɖa agba gbadzɛ ɖe me abɔbi le agba gbadzɛ ɖe me nyilã tsɛ le agba gbadzɛ ɖe dzi ami tsɛ le ŋugo me

Nyɔnu ɖe do dzi le nu ɖaa le aƒe ɖe me. Ele blimɔ kple agbalimɔ ɖaa. Wodo dzo, dzoa tsɛ le bibim. Koklo ɖe tsɛ tɔ ɖe nyɔnua gbɔ. Nyɔnua kple via, viawo tɔ ɖe gbɔ. Wosiã nuwo tsɛ ɖe ati dzi le fi mi. Amewo tsɛ nɔ anyi.

Yevo nyɔnu ɖe kpli eƒe avu wo zɔ ye gake nyɔnuɔ la mele ŋu kpɔ nyuie ɖeo ta ekɔ gaŋkui kɔ ɖiɔ ɖe ŋuku, atiwo tse le fimie, atiwo tse le amadede gbemu ƒe nɔnɔme me eye o tu dziƒo tse ɖe teƒa.

Efi nye gbedadaƒo. Elãwo sugbɔ ɖe fi mi zaa. Elãwo elãwo sugbɔ zã. Atiwo tse, ati ɖekaɖeka ɖewo le fi mi. Egbewo tse wɔ abe eƒu nene. Eŋu ɖeka va tɔ ɖe fi mi. Ame ɖeka tse nɔ anyi ɖe ŋua me.

Asime amewo le fi mi le keke te amewo le nu dzra, eŋuwo va le yiyi, amewo le zɔzɔ le yiyim le gbɔgbɔm, nudzadzra vovovowo le fi mi, amewo gtse tsi atsitre, amewo kɔ agba ɖe ta, dziƒo xɔ ɖe tse li fi mi wokɔ nu ɖe tsi ɖe eŋu ŋlɔ nu ɖe dzi.

Egbe me atiglinyi le fi mi, eŋu ɖe tsɛ le fi mi, ame woame etɔ̃ wonɔ anyi ɖe ŋuɔ me, ame susɔewo mele ŋuɔ me o, woŋlɔ nu ɖewo tsɛ ɖe ŋuɔwo dzi, eŋuɔ tsɛ ƒe amadede le gbemu ƒe amadede me, ati ɖewo tsɛ mu dze anyi fi mi, teƒea ƒetee nya menyakpɔ.

Xɔme wotsi nɔnɔmetata aɖewo ɖe gli ŋu. Fesreto tse le dzedzem. Wowɔe ɖe tukpa ƒe nɔnɔme sike ate ŋu akpɔ nu. Zikpui tse le fi mi. Enyakpɔ ele amadede gbemu me wokɔ ati ŋu ɖe da ɖe fi mi wokɔ nu ɖe da ɖe dzi.

Aƒeme, ame ɖe nɔ anyi ɖe mɔnu. Exɔ dzidzi. Exɔ ƒe megbe la atiwo le fi mi, ʋee bladzotiwo ati ɖee tikutsetse ɖe tsɛ le dzedze le fi mi ɖaa. Enɛti ɖe tsɛ le dzedze. Aa aƒeaɛmɛ ŋutɔ la, ati ɖe le fi mi le amadede.

Yevuwo le yameŋudzeƒe, eɖewo nɔ anyi eɖewo tsi atsitre, eɖewo do awu ʋi eɖewo do awu yibɔ kple woƒe bagiwo, eɖewo tsi atsitre kɔ woƒe kaƒomɔ ɖe asi eɖewo tse woɖiɔ kuku eɖewoe tse wokɔ ene black enu yibɔ kɔ ɖo woƒe ŋɔti nu.

Ɖeviwo le aƒe ɖe me. Aƒee la, eɖe wokɔ ebe kɔ gba exɔe, eɖe tsɛ, afi ɖewo kaka le ŋu, teƒe ɖe wokɔ abaya kɔ tɔ kpɔ ɖe teƒee. Ɖevie ɖewo le kɔ ɖim, eɖe kɔ ati ɖe abɔ dzi.

Nyɔnu ɖe le teƒea, wowɔ ati, ɖe fi mi, kɔ tsinonu da dzi, wowɔ nu ɖe tsɛ ɖe fi mi ŋlɔ nu dzi kple amadede ʋe, eye egbe egbe ka ɖe tsɛ ɖe fi mi, nyɔnuɔ tsɔ asi alito heɖɔ gaŋkui, ewɔ ɖa ɖe ta, edo awu fain, le nu kpɔm…

Yevuwo sugbɔ tɔ ɖe teƒe aɖe. Ɖeka kɔ e gbeƒaɖemɔ ɖe nu le nuƒo ƒoo, ɖewo ɖɔ kuku, ɖewo ƒe ɖa wɔ ɖe wo ta basaa, eɖewo do awu yibɔ, ɖewo dɔ awu abɔ lɔbɔ.

Me wole nudzraƒe ame wɔme evee le nua dzram. A wodo awu ʋi. Nyɔnu ɖe tse kɔ agba ɖe asi kɔ nuɖuɖuwo ɖe edzi le nu kom. Wokɔ woɖo ɖewo tse ɖe agba gbadzewo me kɔ da ɖe nuwo dzi si ke nabe teƒea nyakpɔ.

Aƒeme, afimi woa be aƒeme, ati ɖeka ɖeka ɖe wotae le dzedze le efimi, amewo tɔ ɖe efimi. Amewo kɔ avɔ kɔ bu ŋdɔ dzi sike nye exɔ nawo, wofe nudodo le xixe, woƒe nuɖanuwo ƒete le xixe le fimi. Nyunu ɖe kple viawo tse wotɔ ɖe anyi.

Edɔwaƒe, amewo le fi mi, amewo le fi mi ɖɔ kuku nɔnɔme vovovowo ɖe ta. Ɖewo le ʋe, ɖewo do awudzidzi, gakpo nuwo tsɛ le fi mi si ke ɖewo le amadede dzee me, si ke wona be wole dɔ wa, si ke ana be nuveve mawa wo.

Zikpui aɖewo le xɔ me. Eɖewo le tui eɖe keke si ke mia be wonya kpɔ wole amadede dzi me. Eɖewo kɔ ŋuɖe da ɖe ekplɔ. Wotse le yibɔ ɖe eɖewo le ʋi ɖe. Eɖewo tse le gli nu, egliawo nae ka wonae kɔla ʋi si ken a be xɔme pɛtɛ nyakpɔ.

Enukɔkɔ ɖe le teƒea. Yevuwo le fi mie. Wole awu vovovowo me eɖewo le awu ʋie me, eɖewo le awu yibɔ me. Eɖewo kpla asi ɖe wo nɔewo ƒe kɔme. Eɖewo le zɔzɔm le yiyim le gbɔgbɔ. Exɔwo le teƒea. Eya me tse le dzedze si ke na be teƒeawo pɛte nya kpɔ.

wóle agbãɖu amewo dó awu yɛ amewo dó awu yibɔ amewo ɖiɔ kuku ɖe ta amewo kɔ ŋuɖe ɖó ɖe yame sike wó tá amewoameve ɖe ŋlɔ ŋuɖewo ɖe gbɔ wó zɔ gbɔna eʋuwo tsɛ le wó dome hafi wole zɔzɔm

Kpovitɔwo zɔ yina teƒe aɖe, emɔdodo dzi la gbeɖuɖɔ, amewo ƒe afɔkpawo le mɔ dzi, eee….eŋuwo tse…kpovitɔwo ƒe ŋuwo tse le mɔ dzi hafi woawon ŋutɔ tse le eŋu ƒe ŋgɔ, amewo tse le eŋua ƒe megbe ɖaa, gbeɖuɖɔwo tse le mɔ dzi na be teƒe pete menyakpɔ o.

nyɔnuwo le ƒuƒoƒo me alo habɔbɔ aɖe me wó bla ta wó dó awu awuawo nya kpɔ amowo le nuƒo ƒom amowo le nukom amewo le teƒeɖe kpɔ sike nabe wóle wobe nɔnɔme me wóle gbadɔ ɖe tsɛ te

Yevu ɖewo zɔ yina, eɖewo do awu yibɔ, eɖewo kɔ nu yie kɔ bu eta, ɖevie ɖeka le megbe, ŋutsua ɖeka kɔ eƒe bag bagi le tete le anyigba, amewo kɔ woƒe nuwo ɖe ekɔdzi, eɖewo kɔ woƒe nuwo ɖe axame.

Nyɔnu ɖe le ee aƒuto, ele akpa ɖe asi asi woame eve pete akpa le, gake ɖeka la, ebla akpawo ɖe kame hafi lée ɖe asi, ta akpɔ be wole gbɔsusu me, etsie, aƒuto ye wole atsiaƒu ye.

Ŋutsuwo wo, wole ƒuƒoƒe ɖe. Ŋutsu woame ve tsi atitre. Eɖe do awu yibɔ kɔ ŋɖe kɔ da ɖe kɔme. Eɖe wo, wo, akpa gãtɔ ƒe la, wonaa nyi ɖe zikpi ɖewo dzi. Zikpiewoo nya kpɔ. Ekplɔ̃wo tsɛ wonya kpɔ.

Yevuwo le aƒu to, woɖo kplɔ ɖe wo ɖokuiwo ƒe akɔme le nuɖuɖuwo le kplɔwo dzi eɖewo le nu kom eɖewo le zɔzɔm le aƒua to yina, eɖewo nɔ anyi ɖe zikpuiwo dzi.

Nudzraƒe, amewo le fi mi. Amewo ade, amewo tsɛ va nu ƒleƒe, amewo nɔ anyi ɖe gasɔ dzi ye amewo le gasɔ ƒe megbe, wobla nu ɖe tsɛ ɖe gasɔa dzi si ke nudzadzra ɖe tsɛ le anyigba wokɔ kɔ ɖe gagba aɖe dzi, eɖe tsɛ le agba me le dzo dzi.

efia nye tó dzi amewo wolia woƒe sɔ̃wo dzi ŋutsuwo wolia wóƒe sɔwo dzi kpli nyɔnuwo ɖewo bla ta ɖewo ɖo kuku ɖe ta ameɖewo tsɛ kɔ nuyɛ kɔ bla tae amowo kɔ gaŋkui ɖɔ ɖe ŋku

Efi wɔ abe gbeme. Atiwo le fi mi. Wogakɔ zikpui grin ɖewo tse da ɖe kɔ nuɖuɖu ɖewo daɖi dzi abe atikutsetse. Wokɔ nu ɖe tse da ɖe anyigba. Bagiwo tse le fi mi. Nyɔnu ɖe tse kplɔ eƒe sɔ yina esɔ tse le fi mi. Fi mi le amadede me.

Amewo le mɔdodo dzi, eŋuwo tsɛ le zɔzɔ le wo dome, amewo lia eŋuɔ, amewo le awu ʋe me, amewo ɖɔ kuku, amewo wu asi ɖe ya me, amewo ƒe ta wɔ zigoo kpli tɔwo. Woɖɔ nuwo ɖe tame, woɖɔ nuwo ɖe ta.

Afi ya, atikutsɛtsɛ le ŋgo wo me. Eɖrwo le rɔba me, woti ɖe aya me. Eɖewo le amadede vovovowo me aɖiba le fima, akɔɖu tsɛ le fima kple atseku, atikutsɛtsɛ vovovowo. Wole nugo me. Woɖo ɖe nɔnɔme ɖe me si ke na be wo nya kpɔ.

Exɔ wo le teƒeɛ, atiwo tse le, wole amadede nyuie wo me, amadede gbemu, exɔwo tse sugbɔ ɖe fimi, eʋu le mɔdzi zɔ, emɔ to exɔwo dome, eʋuɔ ɖewo yina, ɖewo gbɔna, amowo le zɔzɔ le yiyi, le gbɔgbɔ.

Ekekuƒe, wole dɔ wa le teƒa, wole ke ku le fi mie, e simiti kple eke kple ekpebluŋuɔ tse le fi mi, otso blɔkiwo tse da ɖe aŋi ɖe eŋu ɖe xa.

Yevu wɔme atɔ̃ wole nuɖukplɔ nu. Abolo, aha kple etɔwo le wogbɔ. Nuɖuɖu vovovowo le fi mi, atukpa, kap, kapuwo tse wo le fi mi si ke wole nɔnɔmetata ɖe tse kpɔm le pɛpa aɖe dzi. Ame aɖe tse tsi atstre le nu kom.

Aƒuto. Ati le fi mi abe neti. Wole amadede gbemu me. wokɔɔ kike da ɖa anyi, agbadɔ ɖe da ɖe anyi. Wolé ame ɖe, ame ɖeka na nyi ɖe ete. Ame ɖeka tsɛ le tsii ɖe me, etsi ƒu le tsi ɖe me. wole tsii etsiɛ to le fi mi.

Yameŋuɖoƒe amewo tɔ ɖe yameŋuaɖoƒe. yevuwo kple ameyibɔ wo pɛtɛ, eɖewo do a awu ʋi akpa gãtɔ ƒe le awu ʋi me eye aŋe aɖewo le anyigba kple afɔkpa aɖewo kaka ɖe teƒea.

Yevuwo le agbosɔsɔ me, wokɔ nuɖe do ɖe dzi si ke xɔ ƒe nɔnɔme, amewo kpa ɖa fain, amewo kɔ nu bu ta, amewo be dodome klo, wotsi nu ɖewo ɖe dziƒoxɔ ŋu ŋlɔ nu ɖe wo ŋu petee, ati ɖe tsɛ ƒe gbe dama le dzedze ɖa.

Enyiwo sugbɔ kple ekplɔla woame atɔ̃ kpe ɖe woƒe avu woame etɔ̃ tsɛ ŋu. wozɔ yina egbea me. egbeawo dama. Wole amadede mu gbemutɔ me si kea me ɖewo tsɛ la woɖɔ kuku ɖe eta.

Atiwo kaka ɖe dɔwaƒe ɖe, aŋe yibɔwo le afi maa, teƒea le basaa, atiwo kaka ɖe teƒeɛ, atiwo le fi mi da ama le nɔnɔme gbemu me, exɔ aɖewo tsɛ fi ma, wole nɔnɔme ʋe me wo…

Amewo tɔ ɖe nɔnɔme ɖe me, wokɔ nuwo ɖe ta woɖo wokɔ wobla woƒe aba tse, ɖe ta kple woƒe agbawo ɖevi ɖe tse le wo dome eɖewo do awu dzidzi eɖewo tso asi ali to amewo tse gabla agbanuwo ɖe ata sike titse mele eme o.

Aƒuto. Akro le etsia dzi. Wowɔ exɔ ɖewo ɖe fi mi. Emɔdodo le fi mi. Atiwo tse le fi ma abe; netsiwo. Wole amadede gbemu me si ke na be teƒea nyakpɔ. Etsi tse le fi mi.

Wova exɔ gã aɖe me abe takpekpeme wova. Amewo naa nyi, amewo tsa tsitre. Amewo naa nyi ɖe kɔkɔƒe. Amewo ti nu ɖewo ɖe xɔme. Aflaga ɖewo le xɔme si ke le dzẽ kple gbemu ƒe nɔnɔme me.

Amewo le du ƒum tso teƒe ɖe yina, ame aɖewo tsɛ tɔ ɖe teƒe ɖe. amewo kɔnu ɖe asi aƒe le dua ƒum, ame ɖe tse tsɔ nu ƒu ta. Nyɔnu ɖe le ŋgɔ le dua ƒum, fimi woa abe mɔdzi nene gake me nye mɔdzi ye o. edzo ɖe tse le bini le teƒaea.

Yeuvuwo sugbɔ ɖe teƒe aɖe, wozɔ yina eye fi ke wole la dziƒoxɔ le fi mi, eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo do awu ʋe, eɖewo kpla wobe bagiwo ɖe axame. Amewo kɔ nu kɔ bu ta, eɖewo le awu vovovowo me.

Ŋutsu ɖe nɔ anyi ɖe zikpui aɖe me eƒe afɔ gble wobla eƒe afɔ kple enu ʋi ɖe wodae ɖe zikpui ɖe si ke tame le ʋi ɖe dzi le enukpɔmɔ dzi kpɔm bɔluƒolawo le bɔluƒolawo kpɔm le nukpɔmɔ dzi.

Nuɖuƒe, zikpuiwo le fi mi, ekplɔ̃ le, wokɔ agba gbadzɛ ɖɔɔ da ɖe kplɔ̃ dzi kɔ tsinonuwo da ɖe dzi. Ef efi tse la, wokɔ nu atikutsetse ɖɔɔ da ɖe agba me le fi mi, ɖo wo ɖe nɔnɔme ɖe me si ke na be teƒee nya kpɔ, oo enyakpɔ.

Nyɔnu ɖe ɖo asi ɖe agbadɔ aɖe te kple dzonu nuwo kple bagiwo. Etsi bagie ɖewo ɖe ayame eye wonɔ anyi kɔ nu ʋie kɔ ɖo kɔme, kɔ nu yibɔ kɔ ɖɔ ɖe ŋɔtinu eye yevu ɖewo tsɛ la, wova tso eme yi.

Exɔme. Zikpiwo le, wokɔ kɔzui da ɖe me. kɔzuie le ʋii ɖe. Zikpimenuwo le ʋibɔ. Akaɖitsɛ le xɔme. Ele amadede ʋee me. Wokɔ nu de atsigo me. Agblẽwo, yewo tse le nɔnɔme yee me si ken a be teƒeɛ nyakpɔ.

Ketekuŋuɖoƒe. Amewo, yevuwo tɔ ɖe fi mie. Keteke wɔme etɔ̃ eye nyɔnuwo tse kple ŋutsuwo tɔ ɖe fi mie. Le nu ee nu wo e ʋi ɖe ɖe asi woŋlɔ nu ɖe edzi kple amadede ʋiwo.

Wole bɔluƒoƒe, yevu wo ame eve le fi ma, abo le yame, wole asi bɔlu ƒom. Teƒea wo gbadzaa, atiwo tsɛ le dzedzem le fi mi, wole gbemu, woƒe amadede me. Wotɔ kpɔ ƒo xlã teƒea.

kpovitɔwo le teƒe ɖe yike yevuwo ameyibɔwo tsɛ le fima amegeɖe ɖɔ kuku yibɔ eɖewo tsɛ dó awu yibɔ kpovitɔwo koŋ wodó awu yibɔ eye wokó aflagawo wu ɖe yame aflagawo sugbɔ

kpovitɔwo tɔɖe teƒeɖe teƒa wɔbɛ tsi ba me nene eʋu kuku abe ʋu gbɛgblɛ̃ ɖɛ tsɛ ɛkɛmi gbɔ wo tɔ ɖa eye wodze ŋkume kpovitɔ ɖeka ya zɔ gbɔna ɖe wɔmɛvia gbɔ exɔɖe dziƒoxɔ tsɛ kɛmi lɛ dzɛdzɛm enyakpɔ dziƒoxɔ nyakpɔ mɔdodoɔ dzi wɔ basaa

Le ɖawɔƒɔ, nyɔnuvi woame eve nɔ anyi. Ŋutsu ɖeka tsɛ hã nɔ anyi gake mele dzedzem nyuie ɖe o. Wotsi nuwo ɖe ɖɔwɔƒe de dɔwɔƒɛ pepawo ɖe xɔa me. Nu kɛ nana be ɖa me ƒuna tsɛ le kɔna me le fi mi. Aŋegba tsɛ woɖo nu na aŋegba. Wonɔ anyi.

Mɔ lete ƒeɛ. Eŋu ke wokɔ nɔ ɛkpɛ, ɛkɛ, ɛtsi kple simiti blui tsɛ le fi mi, exɔ ɖewo tsɛ le fi mi. Am ame ɖeke mele fi mi ya o . Emɔ lee si ke eŋuwo toɛ dzi.

Yevuwo su gbɔ ɖe teƒa, ŋutsuwokple nyɔnuwo. Eɖɔ le awu yibɔ me, eɖɔo wozɔ yina ɖe nudzraƒe ɖe woɖo nudzraƒe ɖe ɖe fi mi, amo zɔ gbɔna, amo zɔ dzo yina, dziƒoxɔ tsɛ le teƒa, teƒa enyakpɔ.

Eŋuwo tɔ ɖe mɔdodo ɖe dzi ayameŋu ɖeka tse le wome gake eŋua ƒe akpa gãtɔ tse la, wole ʋi ɖe woame ene koe le dzɛ̃ ɖe si… ama..ama.. atiwo tse le fi mie si ke le amadede.

Eŋuɖoƒe, ame ɖe le fimi, ame ɖe le tsi dzra. Ame aɖe kpa vi ɖe dzime zɔ yina. Ame aɖe tɔ ɖa nyi le nuɖe ɖe asi, ekɔ eŋu ƒe zikuie kɔ da ɖe fi sike na be teƒea wɔ basa. Amewo ƒle nu de ŋu me.

Kpovitɔ aɖewo le mɔdodo aɖe dzi le bridzi ɖe te. Wokɔ ɖeka kɔ eƒe tu ɖe asi, ɖeka tsi eƒe tu ɖe eƒe awu ŋu eye ɖeka tsatsitre kɔ eƒe kaƒomɔ ɖe asi. Wole , ɖeka do awu yibɔ ɖe eƒe awu te.

Wole akɔdaƒe. Kpovitɔwo tse le fi mi. Amewo ke le akɔ dam tse le fi mi. Wole awu ʋi me amewo ɖɔ kuku. Amewo wɔ ɖa ɖe ta nyɔnuwo tse le fi mi. Amewo nɔ anyi, amewo tsi atsitre. Amewo le zɔzɔm, kpovitɔwo tse zɔ gbɔna. Amewo tse tɔ ɖe e enu kɔkɔ ɖe nu hele nɔnɔme ʋi me.

Aƒuto, etsi le fi mie. Wotu xɔ gbogbowo ɖe fi mie. Eɖewo nye dziƒoxɔwo, eɖewo nye exɔ anyigba xɔwo, wole amadede vovovo me, eɖewo amadede dzɛ̃ me, eɖewo le amadede gbemu ɖiɖi me, eɖewo le blu, eɖewo le amadede mumu me.

Kpovitɔwo le teƒe aɖe abe gbeme ene, ati ƒuƒuwo tse le fi mi Kpovitɔ woame atɔ̃, ɖeka mlɔ anyigba abe ŋuɖe ɖe wole ewɔm nene eye nɔviewe tse dzeklo ɖe egbɔ, ɖeka dze klo ɖe eƒe afɔ gbɔ, ɖeka dze klo ɖe eƒe ta gbe ɖeka tsi atsitre.

Ŋutsu wɔme adre wole dɔwɔƒe woblu ekpe, eke, etsi kple simiti le kɔ le ƒoƒo ɖe gakpo nuwo dzi. Wole e simitiwo ƒo ɖe anyigba kple wole ɖom ɖe nɔnɔme aɖe nu.

Eŋu ɖe va tɔ ɖe mɔdodo dzi kple moto eye eŋuɔ me la, amewo sɔgbɔ ɖe ŋuɔ me, ŋutsuwo kple nyɔnuwo sugbɔ ɖe ŋuɔ me. Wodo moto tsɛ la, amewo nɔ anyi ɖe moto dzi, nyɔnu ɖe nɔ ŋutsu ɖe ƒe megbe.

Ŋutsu wɔme wuiene eɖewo tsi atsitre. Wɔme ene bɔbɔ. Wole awu ʋi lɔbɔ me. Eɖewo tse kɔ nu ʋi kɔ bla ta. Eɖewo kɔ nu bu kɔ bla ta eɖewo ɖɔ kuku. Eɖewo tse tsi akɔ.